Longa nuudhiginini, FNB oteku kwathele tekupe oonkondo mongeshefa yoye opo yi hume komesho. Dhenga ano onamba yawo 0612998883

Owahala egumbo lyopashinanena ndele ku na oshimaliwa? Ino pumbwa okulimbililwa kombinga yiisimpo, Standard bank oteku kwathele omukuli gwoshali okutunga egumbo lyoye, tangi.

Kala wu li uupathi opo ngoye waa kengelelwe. Ohashi tameke nohole nenge nuukuume. Kala wa kotokela mboka ye li mokudhingoloko goye, opo ngoye waa kuukengelelwe, niimaliwa yoye kaayi kane ko kombaanga.

Iipundi mbyoka ya hongwa koonyala kookapyokote yo moNamibia ohayi kalelele shivulithe mbyoka ya longwa moplasitika kaatiligane.

Oto dhiladhila kutya openi toka pungula iimaliwa yoye? Iimaliwa iha yi pungulwa moondoha ohadhi vulu okupya po, mondunda ohadhi vulu okupya po, fala iimaliwa yoye kombanga.

Ninga shanamutango kesindano. Ino nwa omeya ga vongala. Ila nena koiStore wiimonene ano ongodhi yoye yoiPhone yopashinanenalela ndjoka yi li mofanditha, ya kwashilipalekwa koNedbank.

Ombanga yotango yopashigwana ano otayi gandja omagano goodola dhaNamibia kupitila koshimaliwa shokongodhi ngele ngoye wa andjaganeke uunongo woye.

Omahokololo ga ningwa koAI ,taga dhana onkandangala komalungula. Shika osha kwa shilipalekwa kuStandard bank. Standard bank ta kwa shilipaleke kutya oshigwana osha gamenwa .

Oku hehela Kakushi okuwanawa hehela ngele sha pumbiwa ngoye to shunitha iinima yaantu mbala ngaashi tashi vuluka.

Landa nokukotoka kositola yAvo. Okuna iinima iiwanawa, kutha okatemba koye eto kuudhitha niinima yongushu lela.

Tangi ano kaasindani yetu yokomwedhi ye li yaali Presley Kamuvi naImmanuel Joseph, mboka ya sindana ano oondola omayovi gaali koEwallet pay2cell nenge Chatpay koFNB.

Ngele owa hala iiyemo ya gwedhwapo ano kala ho ningi sha hoka to vulu okukala omuthaneki ano okukutha omathano kaantu mboka ya pumbwa okwiidhimbulukitha moonkalamwenyo dhawo.

Imonena okakalata koye ko Standard Bank opamwe noka app koye ano hoka to vulu okutuma iimaliwa kOwambo, ito longitha ano iinima oyindji okuzilila mo ka app koPayPulse. Standard Bank kehe mpoka wuli, otashi kwatha.

Oositola dha China tadhi landitha oonete dhoomwe kombiliha lela. Ano inolika koomwe ndhoka tadhi ku etele malaria. Imonena onete yoye oto isikile pamwe naakwanezimo yoye.

Owuna uukolele tawu nyangwanyangwa molutu? Oto penduka shonkondo tayi pendukile kolumono? Ila nena pomatala wu ilandele iiyimati yoye yomaludhi gayoolokathana e tomono uukolele molutu tokala washambuka nawa.

Imo nena ano okapopyo ko kavoucher keli taka kosho N$1 750 pamwe niiyenditho yetu ano aaveni yeli yatano otaya kahogololwa mo 15 Apilili 2024.

Ngele ito vulu oku kuna, ino pumbwa oku tila. Otuna iimeno mbyoka ya longwa moo nylon, ano iinima yo pashinanena eelela mbyoka ya huma komeho, opo wu opaleke ombelewa yoye.

Kehe shoka wapumbwa mombaanga yetu yotango yopashigwana oto shiningilwa okuza 14 sigo 15 Novomba 2025 moMercue Hotel moWindhoek.

Owaloloka omatyofa ngoka haga lika koombuku gotagatawuka? Inopumbwa okulimbililwa iitaafula yahongekeka kokaapyokote osho wo iipundi otuyina, ohatu hongo noonyala pehala lyomatyofa.

Tangi ku Mathew Angula ngono a vene ano Nedbank Citi Dash. Nedbank mona iimaliwa yi ikalekelwa. Nedbank.

Bank windhoek okwe ku tegelela opo ano ngoye wu ki ishangithe wu mone okakalata koye kombaanga. Okuna woo omasikililo gena ombiliha lela . Okakalata ke okena ongushu

Otuna oonkulungu moonyala, aahongi yiipilangi, mboka ya ilonga oku kala aahongi yiipilangi taya hongo iitaafula, oosikopa osho wo iipundi, yoku kala moombelewa dhetu nenge moosikola dhetu.

Uuwanawa iha wu zi pokapala ka yela. Ouna okupusha tango ee to peya oshimaliwa shoye. Aatiligane oya tseyika nawa oyo aagandji yiilonga muAfrica alihe.

Ino limbililwa mpoka wu na okupungula iimaliwa yoye, inda wu ka pungule iimaliwa yoye iishoshela yoye ano kombaanga yotango yopashigwana yo FNB .Owa gamenwa .

Ino pumbwa oku limbililwa. Ila wu imonene aoondjato dhongushu dha longwa ano komatala gaShakati. Ila nena, ila wu ilandele omafufu goye ndhoka dha za kaatiligane. Ila nena, otweku tegelela.

Kala wa kotokela omakengelelo, opo iimaliwa yoye kayikuthweko kombaanga. Ino ninga oshihakanwa ashike igamena ngoye mwene oshowo yakweni eto andjakaneke etumwalaka koshigwana. Etumwalaka ndika olyaza koNedbank.